Noba la a e yaga lɛ a kyɛnɛ gɛrɛ bamine pɛgl la baagire ane pile ka ba mine yɛre baagire ane pile kaa pɔgeba mine a vaar boma a bie kaŋa su la kpare zeɛ ka kaŋa vɔgle zupile zeɛ a pɔge kaŋa pɛgle baagi doɔ a be ba poɔŋ.

Noba la a laŋ taa yaga lɛ a be die poɔ ba mine su la kpare sɔglɔ ka tabolɔ a bebe ka pipa ne boma a dɔgle a tabol a zuŋ a dɔɔ kaŋ arɛɛ la kaa pɔge kaŋ meŋ are kaa dɔɔ kaŋ meŋ ziŋ daga poɔ.

Pɔɡesare banaare la a are a laara ba pɛɡele la mui ane laa kaŋa ŋmaa la a mui a taa ɡaoŋo poɔ ka kaŋ nyɔɡe a mui laa a kyɛ taa a mui a o noɔreŋ ka kaŋ de o nu tuɡi a mui poɔ kyɛ de zu a dɔɔle a onaŋ na taa a mui a o nuuriŋ na.

Bibile la are a ŋmeɛrɛ gangaa ka o bibiltaaba ane pɔge a are a bie maale la o zu ka a o bibiltasoba kaŋ are a pɛgle bɔle a kyɛ nyɔge o bibile tasoba kaŋ meŋ nu pɔgesarelee kaŋ meŋ are la be a mare bie a kyɛ su kparezeɛ a seɛ wagyɛ pɔge meŋ are la a bibile puoriŋ a su kparewogi.

Noba anuu la a be ɡaadeni poɔ dɔba bata pɔɡebɔ bayi ba zaa eŋ la nuwoori a dɔɔ iri la felaawa poori a de korɔ a dɔɔlee kaŋa a dɔɔlee kaŋa meŋ deɛ o nu a eŋ a felaawa poori poɔ ka a pɔɡeba meŋ nyɔɡe felaawa poori a kaara.

Pɔɡe la be daa poɔ a biŋ waɡyɛ iroŋiroŋ iroŋ a ɡaŋ a zu a waɡyɛre mine e la ziiri ka a mine e dɔre ka a mine e sɔɔlɔ ka a mine e peɛle ka o ɡaŋ a zu a kyɛ laara.

Karenbiiri la be karendie poɔ nasapɔge ane pɔge kaŋa meŋ be la be a karenbie kaŋ vɔgle la diko zeɛ a nasapɔge a su kparepelaa a kyɛ nyɔge a karenbie kaŋ a kyɛ laara a karenbie kaŋ su la kparedoɔ ka o toɔ zeere fēē.

Mɔtori koɔroo zie la ka noba a be ka pɔgeba bayi ane bibiiri bata a are ka o ka pɔge kaŋ pɛgele la karentaa ane baagi ka kaŋa meŋ pɛgele baagi kyɛ su kpare wogi a pɔge kaŋ su la kparoo ane kuree ka bibile kaŋ a maale o zu a kyɛ eŋ nimukyaane

Dɔɔ laaziŋa pɛgle laptɔm o ziŋ la gaalo zu ka bɛŋkyi biŋ o niŋeŋ ka soola pɛnɛl a tiile daa ka batire a biŋ ka supika a dɔgl a bon zu ka o puoriŋ kaa ne boma a bebe ka mui meŋ ne boma be bɔtɔŋ.

Noba la are yaga lɛ a ɔŋnɔ koɔ ka pɔge kaŋ a seɛ wagyɛ kyɛ taa rɔba o nu poɔ ka kaŋa meŋ zuun kyɛ taa galon yeloo a kyire koɔ eŋnɛ kapɔŋpiŋ lɔzeɛ kaa zu e pilaa a be ba puoriŋ ka pɔge kaŋa a meŋ are ka bibile a teɛ o seɛ kabibile kaŋa meŋ are a pɛgle selba.

Dɔɔ la zeŋ tabol zu a pɛgle tii ane kapu ka piletiri ayi bebe ka gama ayi a bebe a gane kaŋ e la zeɛ k,a tii mine a be kapu kpoŋ poɔ ka libikuree meŋ dɔgle a tabol zu ka filawa ne laa meŋ dɔgle a tabol zu.

Pɔɡebɔ la be weɛ poɔ yaɡayaɡa lɛ ba mine kyaare la kataweɛ a pɔɡebɔ mine zuunee la ka ba mine a are ba mine eŋ la nuuri woɔ ka ba mine zuune a voɔrɔ boma a pɔɡebɔ mine seɛ la mɔŋkuriziiri ka ba mine su kpardɔre ka ba mine seɛ waɡyɛdɔre .

Karembiiri la lantaa karendie poɔ, ba su la kpare peɛle k'a pɔgesaraa kaŋ maale la o zu kyɛ eŋ nimikyaane a de boŋkaŋ a tɔgele papo poɔ, a Pɔgesaraa kaŋ leɛ kaara la onaŋ naŋ leɛ tɔgele a papo poɔ a kyɛ laara kaŋ meŋ zeŋɛɛ la kyɛ pɛ a pɛgele sɛgedalee a dɔɔlee kaŋ meŋ zeŋ a pɛgele kɔlba meelee o nu poɔ.

Pɔgeba bayi la a be daa poɔ ka kommie ankaare ane toose a be ba niŋeŋ ka pɛlee meŋ ne zɛvaare a meŋ a dɔgle a be a pɔgeba seɛ la wagyɛ.

Noba la are yaɡayaɡa lɛ ka kaŋ pɛɡele bon a yele yɛlɛ ennɛ ka kaŋ de o nu dɔɡele o zu ka kaŋ tēɛ o foone ka o do ka a ba na kaara a ona na yele yɛlɛ puoriŋ ba ŋmaɛ ŋmaaroŋ ane bonsɔɡelɔ ane bonziiri.

Dɔɔ la a zuu a kyɛ nyɔge sola panɛl ayi taa a dɔɔ su la kpare sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa a eŋ nɔɔteɛ a sola panɛl kaŋa e ka kpoŋ a kyɛ e pelaa ka kaŋa e meelee a kyɛ e sɔglaa bateɛ anaare biŋ la o puoriŋ ka o de bateɛ dɔgle a kaŋa zu.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la lantaa a kyɛnɛ yage lɛ sokoɔraa zu a dɔɔ kaŋ pɛgele la bie kaŋ su la kpare doɔ kyɛ leŋ ɔɔre kparoo o seɛŋ kaŋ meŋ pɛgele la dalee a tēɛ tɔgele onaŋ naŋ tuo a kpare doɔ a noba mine pɛgele la boma ba naŋ ŋmaa ŋmaaroŋ eŋ a tēɛ tēɛ ka a do.

Pɔgebɔ bata ane dɔɔ la be dampo poɔ a pɔgebɔ bayi zɔɔ la wire ka a dɔɔ a tagra a dɔɔ su la kpare pilaa kaa pɔge kaŋ meŋ su kpare pilaa ka a pɔge kaŋa a meŋ su kpare doɔ a pɔge kaŋ be la a wire puoriŋ a de o nu a dɔgl a wire zu.

Pɔgeba ne dɔba la a laŋ taa a pɔgeba mine pɛgle la biiri k,a pɔge kaŋa zeŋ a su kparepelaa kyɛ pɛgle kartadoɔ a ŋmaara ŋmaaroŋ a eŋnɛ k,a dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a su kparepelaa kyɛ pɛgle kartadoɔ a ŋmaara ŋmaaroŋ eŋnɛ a kaŋ meŋ are a su kparepelaa a pɛgle sɛgedalee a pɔge kaŋ su la kpare zeɛ a kyɛ pɛgle o bie pɔge kaŋ meŋ leŋ la zuko.

Dɔbɔ banaare la nyɔge karetaa ka nensaalaa gbɛre bebe ka lɔpelaa a are ka ba gɛrɛ ka ba eŋ a lɔre poɔ, a lɔre poɔ dɔɔ kaŋ zeŋ la be a kyɛ kaara, a lɔre seɛ meŋ dɔɔ kaŋ su la kpare doɔ a nyɔge a lɔre taa, nensaaba la be a lɔre gbaale poɔ.

Noba la ŋmaa gyili lɔɔre a ŋmaara forori ka haŋkakyifiri ane zupile a dɔgele a lɔɔre zu, filaawa zeɛ dɔgele la a zupili kaŋ zu, a dɔɔ kaŋ pɛɛle la gane a dɔɔ kaŋ vɔgele zupili pelaa a kyɛ nyɔge o zu.

Dɔbɔ bayɔbɔ la be kyɛnsi zu ka sola panel a beŋ a be dɔle a kyɛnsi zu kaŋ are la a sola panel zu ka kaŋa zeŋ a sola panel zu ka hama ane pakincase a dɔle a sola panel kaŋ meŋ zu kaŋa suune ka bayi a are kyɛ ka bayi a dɔɔ ka bayi a zeŋ

Pɔɡesaraa la zeŋ daa poɔ o zeŋ la dakoɡizeɛ zu o de la o nu dɔɡele o ɡbɛɛr ayi zu ka sɛmaa be a poɔŋ ka o nu la dɔɡele kaŋ meŋ zu.

Dɔba bayi sne pɔgelee la be die poɔ a dɔɔ kaŋ su la kparedoɔ kyɛ eŋ nyɔwore a yɛre o baage ka pɔgelee meŋ eŋ nyɔbogwoɔ kyɛ yɛre o baage a dɔɔ kaŋ su la nasakparoo a eŋ nyɔbogwoɔ a toore nuwoɔ kyɛ de karetaa kaŋ a korɔ a dɔɔ.

Noba la a be kuru zu a tona tomɔ kaŋ vɔglla zupile pilaa ka kaŋa vɔgle zupile zeɛ ka kaŋ vɔgl zupile doɔ ka kaŋ vɔgl zupil sɔglaa ka su la kpare zeɛ a are a lere o nu ka kaŋ dɔɔ tegɛ a kyɛ nyɔg kurua taa lɛ nasa dɔɔ are a teɛ o nu kyaaraa o na naŋ dɔɔ tegɛ.

Noba la are yaga yaga lɛ ka koɔ meŋ naŋ teɛrɛ waara ba ba minr ba su sue kparoo ba mine meŋ ba su kparoo pɔgeba ane dɔba la a dɔɔ kaŋ su la kparedoɔ ka pɔge kaŋ ba su kparoo kyɛ eŋ nimikyaane a nyɔge bibile naŋ seɛ kurizeɛ a are ne.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

Pɔgeba ne bibiiri la be koɔ poɔ a dugiro bamine su la kpare ka bamine a ba su kpare bamine zeŋ la daŋkyiŋmaa zu ka bamine kyɛnɛ a sɔkoɔraa zu ka yiri be a koɔ seɛ ka daa are ka dɔba bayi are yele yɛlɛ.

Bibiiri bata la a zeŋ bayi zeŋ la dakogi zu ka kaŋ zeŋ o tɔ gbɛɛ kyɛ de o nu toŋ o noɔreŋ ka kaŋ ba su kparoŋ kyɛ maale o zu ka kaŋ eŋ nɔɔte doore kyɛ kyuli o zu, a ba puoriŋ roba doɔ ane dalinsaŋ biŋ la be ka gyɛrekane kpoŋ a meŋ dɛge kyɛ meŋ biŋ a ba puoriŋ

Dɔba banaare ane pɔge la be die poɔ a dɔɔ kaŋ de la o nu a dɔgle gane kyɛ teɛ o nu ka dɔɔ kaŋ are a lere o nuuri o puoriŋ ka kaŋ a zeŋ dakogi zu a kyɛ kaara kɔmpeta be la a dɔɔ a pɔge niŋeŋ k,a su la kparepelaa.

Noba la a laŋ taa yaga lɛ ba mine su la kpare sɔglɔ ka mine su kpare dɔɔr ka bamine su kpare peɛl ka ba mine su kootu dɔgl a kparɛŋ bamine vɔgl la zupil ziire ka ba mine teɛ boma kaa do a boma mine ba teɛŋ ka ŋmaaroŋ a e peɛl kaa mine ŋmaaroŋ a e zeɛ.

Neŋ banaare la zeŋ tabol zu ka bibilii a suroo dɔɔ bondirii a dɔɔ eŋ la nimi kyaane ka bondi yaga a dɔlle a tabol zu ka a bibilii kaŋa de o nu a meelɛ o noɔrɔ.